Tole yeroo amma kana Dubara baayyee bareedduu ! Uffataa aadaa Wallagga uffattee ofirra qubbantee suuraa kaatee jirtudha kan nuti arginu, mucaan kun bakka kanattii kan argamteef wayya aadaa kana agarsiisuufi.

Tolee, yeroo ammaa kana surri nuti as gubbatti arginu kunii ,namoota amantaa ortoodoksii hordoofanii. Dibbeellee harka isaanitti qabatanii, dungoollee qabsiifatanii, waaqeeffataa jiran yookaan immoo farfataa jiraniidha kan nuti arginu.

Tolee, yeroo kanaa wantaa bakka gurgutaatti wanta argamuudha kan nuti argaa jirru kunii, wanti kunii bakka gurgutaatii bitamee dhuguudhaaf kan nama fayyadudhaa jechuudha. Nyaachuudhaaf yookiin ammoo dhuguudhaaf kan nama fayyadudhaa jechuudha

Tolee, yeroo ammaa kana suurri nuti argaa jirru kuni ijoollee shamarranii fi ijoollee dhiiraa fiigaa jiran argina. Bakki ijoolleen itti fiigaa kun bakka bashannanaa ta'uu danda'a, Dirree garaa garaa ta'uu danda'a. Ijoolleen kunimmoo maaliif fiigu?

Tole, yeroo amma kanaa, suuraa as gubbarratti argaa jirru kunii kitaabadha. kitaabni kunii irrii keessasa odaadhan kan jirudha. Odaa sanarrattimmoo subii kan jedhamee barreeffame jirudha. jalaa isaattimmo halluu gurraacha qabatee argamudha jechuudha. Kitaaba kana eenyuutu barreesse laata?

Suurri as gubbatti arginu kun, suuraa baay'ee namatti toluu fi baay'ee nama mararudha. suurri kuni bishaan dhagaa keessatti walitti naanna'ee biqilaan garaagara keessa dhabbate jirudha jechudha. dhagaan kun maaliif bishaan kana keessa dhabbate?

Suurri nuti asii gaditti arginu kuni kophee ijoollee dhiiraati. Ijoollee dhiiraatu godhata jechuudha. Kopheen kunii baay'inaan filatanii kan isaan godhatanidha. Kan isaan baay'ee jaallatanidha jechuudha. Halluun isaallee kan namatti tolu kan baay'ee bareedaa ta'e. Kophee kana maalif filatu laata ijoolleen dhiiraa?

Tole yeroo ammaa kana suurrii asi irratti argaa jirru kuni halluudha. Halluun kun bifti isaa garaa garadhaa bifa tokko kan qabu hin jiru jechuudha. Halluu kanammoo Shamarranidha kan itti fayyadamu. Baay'ee kan jaallatanii fi baay'ee filatanidha. Shamarrantu dibata jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti arginu kun nama harkasaa bitaafi mirgaan waa baatee jirudha. Uffata adii uffatee, kopheen isaallee adiidha. Namni kun kan bakka kanatti argameefi aadaa naannoo tokkoo agarsiisuudhaafidha kan inni bakka kanatti argameefi jechuudha.

Yeroo amma kana namoota uffata halluu garaa garaa uffatanii mucaa xiqqoo ciibsanii uffata adii itti uffisaa jiranidha. Mucaan kunii kan eenyudha? Maalifimmoo uffata kana itti uwwisaa jiru? Maaf asirra godhamte?

Tole. Bakka kanatti kan nuyi arginu, mallattoo oromiyaa kan ta'e, bifa amartiitin hojjetame mormatti godhamudha kan nuti argaa jirru kunii, mallattoon kun baay'ee kan bareedu. Akkaata inni itti hojjetame baay'ee kan nama hawwatudha.

Tolee. suuraa kana gubbatti kan nuti arginuu, naannoon isaa mukaa baay'ee namatti toluun, qabana qabuun fayyameetudha kan inni jiru. Inni gidduu isaani kun immoo magarisamee baay'ee bareedee, baay'ee namatti tolee jirudha. Karaan as giduu baasu loolaa dabarsuufidha yookaan immoo bakka tokko bakka tokkotti kan gessuudha.

Tole yeroo ammaa kana konkolaataa ummata deddeebisuudha kan nuti arginu kunii. Baay'ee kan ummati itti fayyadamu; baay'ee kan ummata gargaaruu dha jechuu dha. Yeroo ammaa kana konkolaataan kun hiriira galeeti dha kan inni jiru jechuudha.

Tole yeroo ammaa kana suurrii asi gubbaarratti arginu kuni konkolaataadha. Konkolaataan kuni halluu adii kan qabdu baay'ee namatti kan toltudhaa jechuudha. Konkolaataani namoonni dhufanii itti fayyadamanidha konkolaataan Kun amma gara tokko deemaa kan jirtudhaa jechuudha.

Tole, bakka kanatti kan nuti arginuu barsiisaadhaafi barattootadha, barsiisaan kunii barsiisaa jiraanii, barattoonni kuni barachaa jiruunii bakki argama isaanii naannoo baadiyyaatidha. Kan isaan argamanii jiranii haalli mijataan waan hin jirreef jecha haala kanaan barsiifamaa jiruu jechuudha.

Bakka kanattii, kan nuyi argaa jirru kun, gamoodha. Gamoon kunii, naannoonsaa magariisaan haguugamee, magariisni jalattillee kan guddate jirudha. Gamoon kun, bareeda baay'ee kan nama hawwatuudha. Gamoon kun, bakka kana maaliif kaawwamee?

Suurri as gubbaatti argaa jirru kuni taphattoota kubbaa miilaati. Taphattoonni kuni dhiirotadha. Warri kaan dhaabbatanii warri kaan gugguufaniti kan isaan jirani. Uffata haalluu gosa tokko qabudha kan isaan uffatanii jirani. Baay'ee kan namatti tolaniifi baay'ee kan bareedanidha.

Bakka kanatti kan nuti arginu Manadha. manni kunii faayidaa garaagaraatiif ni oola. Mana kana keessa jiraachuun in danda'ama. wanta birallee keessatti gurguruuf, butaaf gurgurtaafillee nu gargaaru ni danda'a.

Tolee; bakka kanatti kan nuti arginuu, Boonaadha. Egaan akkuma beekamu Oromiyaan baay'ee beekamtudha. Boosoonaa kana keessatti kan nuti arga jiruu, Bineensaadha. Bineensa goosa tokkodha. Dawwanaaf, bashananaafiidha kan inni oluu jechuudha.

Bakka kana irratti kan arginu kuni suuraa aalkoolii afur ta'ee jirudha. Alkooliin kun alkoolii gosa adda addaa osoo hin taanee gosuma tokkodhaa jechuudha. Namoonni alkoolii kana kan itti fayyadamanidha jechuudha. Alkooliin kuni dhala namaatiif faayidaa akkamii qaba? miidhaa akkamii irraan ga'a?

Tolee, yeroo ammaa kana bakka kanatti kan nuti argaa jirru manadha jechuudhaa. Manni kunii, tokko keenyaan isaa kan mul'atudha, tokkommoo balballisaa cufamee kan jirudha. Mana kana gidduu namni kanaa deemaa jirudha. Balbala isaa bukkeetti suuraa harka namaatiin kaafamee jirudha kan jiru. Suurri kun eenyudha?

Tolee, bakka kanatti kan nuti arginuu mana keessattii wanta miidhaginaaf, bareedinaaf hojjatame yookaan ammoo qophii garagaraa tokkoof hojjatamee afuuffeen halluu garagaraa fannifamee jirudhaa jechuudha. Wantii hojjatame kun maal agarsiisuufidha? Bakka kanatti kan hojjatame?

Tole, yeroo ammaa kanaa wanti suuraa kanarratti arginu kunii lafi isaa magariisaan, baayyee kan nama hawwatu mukeen garagaraa naannoo isaarratti kan argamanidha. Karaan inni lama ta'ee jirullee wanta keessa jirudha jechuudha. Bineensi wayiillee kan karaa kana gubbaa dhaabbatudhaa jechuudha. Bineensittiin kun maqaanshee maali laata?

Suuraan as gubbaatti arginu kun namoota amantii ortodoksii hordofanidha jechuudha. kunis uffata halluu garaagaraa uffatanii, dungoo qabsiifataniitidha kan isaan jiranii. Ayyaana gubaa ayyaanessaa jiruu jechuudha.

Tolee, yeroo ammaa kanammoo suurri nuti as gubbaatti arginu kunii nama mataasaa golgatee, fuullee ijaa godhatee, kolfaa qara laalaa jirudha kan nuti arginu jechuudha. Namni asitti arginu kuni eenyudha?

Tole yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu kun, ilma Oromoo kan ta'e weellisaa Hacaaluu Hundeessaa dha. Egaan Hacaaluu Hundeessaa nama baay'ee jaallatamaa, nama beekamaa, seenaa Oromoo keessatti nama gahee guddaa qabuudha. Yeroo ammaa kana immoo utuu inni sirbaa jiruu suuraa kana kaasan jechuudha. Yaadannoodhaaf dha kan inni as kaa'e.

Suuraan as gubbaatti arginu kunii dhugaatiidha. Dhugaatiin kunii namoonni baay'een kan itti fayyadaman: namoota baay'ee birattis beeekamtii kan qabudha. Dhugaatiin kun alkoolii qaba moo hinqabu? Alkooliinsaa dhala namaatiif faayidaa maalii qaba?

Suuraan yeroo ammaa as gubbaatti argaa jirru kun bulchituu magaalaa Finfinnee kan taate aaddee Adaanech Abeebeedha. Aaddee Adaanech Abeebee baay'ee miidhagdee baay'ee bareeddee bakka kana kan taa'aa jirtudhaa jechuudha.

Tole, yeroo ammaa kanaa dubartii kofoo godhattee jirtudha kan nuti arginuu kophee banaa ta'e uffateetidha kan isheen jirtuu kophee tokko uffattee koopheen tokkommoo lafadha kan inni jiruu, kopheen kun baayyee bareedaaf baayyee kan namatti toluu, baayyee bareedaadhaa dubartoonni baayyinaan kan jaalatanidhsa.

Tole, yeroo amma kanaa, kan nuyi as, irratti argaa jirru kunii, nama kofoo gurraacha godhatee, kophee adii godhatee, akka wanta deemuuf jedhutti, faanasaa tokko lafaarra fuudhee jirudha kan nuti arginu. Namni kun, shamaradhamoo?,dhiiradha?

Kan suuraa ishee as gubbaatti argaa jirru kun bakkeedhaa jechuudha bakkee kanatti namoonni baay'inaan kan jiranidha daandiirradha wanti kun karaarradha. Namni tokkommoo isaan keessaa nama dhadhaabatu sana keessaa uffata gurguramu harka isaatti baatee deemaa jira.

Tole yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu kunii nyaata akka Itiyoophiyaatti nyaatamudha. Nyaati kun gosa garaa garaa irraa kan hojjetamudhaa. Gabateetti yeroo ammaa kana gabateetti ba'ee nyaachuudhaaf qophaa'ee kan jirudha. Nyaata kana eenyutu hojjete?

Yeroo ammaa kana wanti nuti arginu namoota ni argina. Konkolaataan illee jira. Gamoon garaagaraa illee kan jirudha. Bakka kanatti naannoo kana ijaarsaadha kan isaan godhaa jiranii; ijaaraa jiruu jechuudha. Yaadannoon wayiillee ni jiraa yaadannoon kun bara mootummaa minilik kan turedha.

Tolee, yeroo ammaa kanaa wanta bifa lama qabu addanatti argaa jirraa, wanti bifa lama qabu kunii adiifi magariisadha. Inni adiin kunii baadiyyaatti argamaanii, yeroo roobni roobuu baadiyyaattidha, kaninni bahuu jechuudha. Wanti kun maqaansaa maali?

Tole suurri nuti yeroo ammaa kana as gubbaarratti arginu kunii bifti isaallee gara gara kan ta'e, kan dhalaa fi kan dhiiraadhaa jechuudha. Kopheen Kun baay'ee miidhagaa, baay'ee babbareedaa fi kan namatti toluu fi haawwatudha jechuudha. Kopheen kanu yeroo akkamii godhatama?

Suurri nuyi as gubbaatti arginu kun, wanta baay'ee jaallatamaa ,baay'ee namatti toludha. innis namoota wayyaa aadaa oromoo, wayyaa aadaa booraanaa uffatanii bakka tokkotti walitti qabamani taa'aa jiranidha. Jarri kun maaliif bakka kanatti walitti qabamani?

Tolee, yeroo amma akana surri nuti as gubbatti arginu kun, horiiwwan baay'atanii bishaan dhugaa jiraniidha. Horiiwwan kun kaan dhaabbachaa jiru, kaaanimmoo bishaan dhugaa jiru. Horiin kun loon naannoo Booranaatti argamaniidha. Horiiwwan kun saallii isaanii garaagar moo tokkodha laata?

Yeroo ammaa kana suurri as gubbaarratti arginu kuni bineensadha. Bineensi kun baay'ee kan nama sodaachisudha. Bineensi kun faayidaan isaa daawwannaadhaaf oola.

Tolee, suuraan nuti as gubbaatti argaa jirru kunii dubara baay'ee bareeddu ,baay, ee miidhagdu namatti toltu tokkodha dubarri kuni kolfitee hidhiisheettillee haalluu diimaa dibattee kan jirtudha jechuudha mataashii ofirra gadhiistee. Dubarri kuni maal agarsiisuuf bakka kanatti argamte?

Tolee, yeroo ammaa kana kan nuti as gubbaatti argaa jirruu namoota lama ta'anii hojii hojjetaa jiran arginaa jechuudha. Namooti kun biqilaa keessadha kan isaan jiranii. Namooti kun biiqilaa dhaabaa jirumoo? buqqisaa jirumoo maal gochaa jiru?

Bakki kunii bakka bashannanaati. Biqiloonni garaagaraallee bakka kanatti kan argamanidha. Gamoonillee ni argama. Namaoonnillee kan keessa jijjiranidha jechuudha. Bakki kunii bakka biqilootni jijjiru kanatti gamoon kun maalif ijaarame?

Qubeen nuti suura gubbaa kanarratti arginu kuni qubee Afaan Oromoo hin taane, Afaan Amaariffaatiin barreeffamee kan jirudha kan nuti arginu. Waanti kun immoo beeksisadha. Beeksisni immoo dhalli namaa tokko, waanta tokko gaafa barbaadu beeksisa hordofeetudha kan inni itti gargaamu jechuudha.

Yeroo ammaa kana suurri as gubbaatti argaa jirru kun namoota uffata aadaa isaanii uffatanii jiranidha jechuudha. Namootni kunis uffata aadaa Oromoo otoo hin ta'iin uffata naannoo biraadha. Uffati isaan uffatanii jiranis uffata naannoo Agawooti.

Yeroo ammaa kanatti suuraa nuti as gubbaa irratti argaa jirru foonii dha. Akkuma baayyee beekamu foonni naannoo Oromiyaatti kan beekamuu fi nyaataafis baayyee kan jaallatamuu dha. Foonni Kun foon maaliiti?

Bakki kun bakka gurgurtaa garaa garaatii jechuudha. Bakka kanatti kan nuti yeroo ammaa kana arginuunii nama buna danfisu arginaa jechuudha. namni buna danfisu kunii waa ibiddarra gootee itti afarsaa jirtii jechuudha akka ibiddi sun boba'uuf jechuudha. Dubartittiin kun eenyuudhaaf danfisaa jirti?

Suurri as gubbaatti argaa jirru Kun, kuduraadha. Kuduraan Kun halluu adii uffattee meeshaatti nam'eetu kan inni jiruu, bakka kanatti kan argamuu fi gurguramuudhaafidha yookaan immoo nyaatamuudhaafidha mana keessatti kan inni oolu nyaataaf kan ooludha jechuudha.

Bakka kanatti kan argamuu namoota kubbaa taphatanidha jechuudha. Namootni kubbaa taphatan kunii uffata gosa garaa garaa uffatanii halluun bifa isaanii illee garaa gara kan ta'e dha jechuudha. kaan kan dhaggeeffataa jiran kaan kan dubbataa jiranidha kan argamu kunii . Taphattoonni kun eenyu fa'i?

Bakka kanatti kan nuti arginu, boqqolloodha. Boqolloon kun baay'ee kan namatti tolu, baay'ee kan bareeduudha. Midhaan baasuudhaaf hudhee kan jiruudha jechuudha. Egaa midhaan kun kan itti fayyadamnuudha jechuudha.

Tole, yeroo amma kana wanti as, gubbatti argaa jiru kun sooratadha. suuranni kunii, nyaachuudhaf qopha'ee, hojjetame qopha'ee kan, ba'e jirudha. wanti dhugumullee bukketti qopha'ee jira jechuudha. Soorrati kunii, mal argisiisa?,aadaa kamiin argisiisa?

Tolee, yeroo ammaa kana wanti nuti as gubbaatti arginu kunii suuraa nyaataatii. Nyaati kunii gabateetti ba'ee kan nyaachuudhaaf qophaa'amedhaa. Nyaati kun maqaansaa maalidhaa? Eenyutu nyaachuf qophaa'ee jira?

Yeroo ammaa kana kan nuti argaa jirru konkolaataa fi namadha. Namni nuyi as gubbaatti argaa jirru kun dubartii tokkoo fi nama seerota konkolaataa kabachiisan karaarra jiranidha jechuudha. Dubartiin sun badii isheen balleessiteef qabanii jiru.

Suuraan yeroo ammaa kana asirratti argaa jirru kun suuraa konkolaataadha. Konkolaataan kun fayidaa guddaa kan qabudha jechuudha. Maaliifi konkolaataan osoo hin jiru ta'ee namni miila isaatiinidha kan inni deemu bakka tokko deemu jechuudha.

Suurri as gubbaarratti argaa jirru kun guyyaa dhalootaa kabajuudhaaf wanta qophaa'ee jirudha. Wanti mul'atu Kun baay'ee kan namatti toluu fi nama haawwatudha. Yeroo kana maal agarsiisaa jira? Namoonnillee naannoo sanatti maal gochaa jiru?

Tole suurri asiin gaditti arginu kun magaalaadha. Magaalaan kun karaan kan keessa bahee jirudha. Gamoon gara garaallee kan ijaarramee jirudha. Baay'ee kan namatti toludha, baay'ee kan nama haawwatudha jechuudha bakki Kun.

Iddoo kanatti kan nuti arginu afuuffee afuufamee: haalluu garaa garaatin faayame. Teessoon illee jira. Teessoo sana irratti ammo wanti gara garaa kan jirudha. Wanti kun guyyaa dhalootaa kabajuudhaaf yookaan ammoo eebba wanta tokkootiif agarsiisuun kan iddoo kanatti hojjetamedha jechuudha.

Suuraan asirratti argaa jirru kun nyaata baay'ee bareedaa ,baay'ee gaarii kan maqaan isaa marqaa jedhama. Marqaan kun nyaatamuudhaaf qophaayee kan jirudha jechuudha. Marqaa kana eenyutu nyaachuu jaallata?

Yeroo ammaa kana suurri nuti addanatti argaa jirru kun haaduudha. Haaduun kun baay'ee cimaa fi jabaa kan ta'ee, lafee ittiin mummuruudhaaf illee kan nu gargaaruudha. Yeroo ammaa kana haaduun kun maal argisiisuuf akka kanaatti argame?

Yeroo ammaa kana wanti nuti as gubbaatti argaa jirru kun suuraa mana barumsaati. Manni barumsaa kun bukkee isaatti biqilaan kan mul'atudha. Balbala isaa fulduratti illee fakkiin garaagagaraa irratti kaafamee, kan jirudha. Mana barnootaa kana keessa ijoolleen jiruu?

Iddoo kanatti kan nuti agarru kunii manadha. Manni kunimmoo sirriitti miti kan inni ijaarramee jiruu, maalifidha yoo jettanii naannoo ho'uttidha manni akkasii kan ijaarramuu, naannoo rooba hin qabnee, naannoo goginsi jirufaattidha kan inni akkasitti ijaaramu naannoo baayyee ho'uttii.

Yeroo ammaa kanaa suurri as gubbaatti argaa jirru kunii suuraa foteeti. Foteen kuni baay'ee miidhagaafi baay'ee bareedaa kan ta'e : namoonni illee baay'inaan kan jaallataniifi filatanidha. Foteen kun mana keessatti kan inni argamaa jiru. Namni jiramoo hinjiru mana kana keessa?

Tole yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu kun ilma Oromoo kan ta’e weellisaa Shukurii Jamaalidha. Shukurii Jamaal yeroo ammaa kana uffata aadaa wallaggaatiin faayamee taatota isaa wajjin bareedeetu sirbaa jira jechuudha.

Tolee suurri nuti yeroo ammaa kana as gubbaatti argaa jirru kunii taphattoota kubbaa taphatanidhaa jechuudha taphattoonni kunii gammadaa kolfaa deemaa kan jiranidha. Taphattoonni kun maaltu isaan gammachiisee jennan gammadu laata?

Suura nuti as gubbaatti arginu kun dubartoota baay'ee miidhaganii, baay'ee bareedanii adeemaniidha. Kan nuti arginu kun uffati kun immoo naannoo oromiyaa keessaa naannoo kamiseettidha kan inni argamu. Naannoo biraattis illee, naannoo walloofa'itti illee uffatamuu ni danda'a. kamiseedha garuu kan baay'inaan uffatamuu. Dubartoonni kun sadan gara kam deemaa jiruu?

Tolee, suurri nuti yeroo ammaa kana bakka kanatti arginu kunii mana baay'ee bareedaa, baay'ee miidhagaa ta'edhaa. Manni kunii citaarraa kan ijaaramedhaa jechuudha. Mana citaa jedhamaa jechuudha. Mana kana keessa namni jiramoo hin jiru? manni kunimmoo maaliif citaarraa ijaarame?

Tole suuraan asiin gaditti argaa jirru kun mootummaa yeroo ammaa kana kan ta'an Doktor Abiy Ahmedidha. Doktor Abiy Ahmed haasaa gaggeessaa jiru yeroo ammaa kana. Waa'ee biyyattiidha, haala biyyattiin keessa jirtu nuuf ibsaa jiru

Yeroo ammaa kana suuraa nuti asirratti arginu kuni soorata dha. Sooratni kunii akkuma bifisaa adda adda ta'e, soorata gosa adda addaati jechuudha. Sooratni kunii mana keenya keessatti qophaa'ee, kan hojjetamee nyaatamuudhaa jechuudha. Namni soorata malee jiraachuu hin danda'u.

Yeroo ammaa kanaa suurri nuti as gubbaa irratti arginu Kun, suura urgooftuuti. Urgooftuun Kuni baayyee namatti kan toluu fi baayyee kan namoonni jaallataniidha. Dubara, dhiira saalaan osoo hin daanga'iin faayidaan waanta kanaa foolii hamaa balleessituufidha.

Yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu ijoollee dhiiraa lama ta'anii uffata halluu gosa tokko uffatanii dhaabbatanii jiranidha kan nuti arginuu. Ijoolleen kun amantaa ortodoksii ijoollee hordofaniidha. Waaqa isaanii galateeffachaa jiru.

Tolee, yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginuu kunii qottoodhaa, qottoon kun sibiiladha. Mana keessatti kan itti fayyadamanidhaa. Qottoo kanattii, Qottoo kana dayidaasaa maalidhaa? Akkamitti itti fayyadamu?

Tolee, yeroo ammaa kanaa suurri nuti as gubbaatti argaa jirruu namoota uffata halluu garaa garaa uffatanii saalaanillee adda adda ta'anii dubaraa fi dhiira ta'anii haala garaa garaatiin dhaabbatanii kaanimmoo dibbee baatanii dhaabbataniidha kan nuti argaa jirruu. Jarri kun maal argisiisuuf bakka kanatti argaman?

Suurri as gubbaatti arginu kun abaaboodha wantoonni garaagaraa illee jiru. Abaaboon kun baay'ee bareedduu baay'ee kan namatti toludha. Mana keessatti miidhaginaaf kan kaa'amtudha jechuudha abaaboon kun. Mana keessa miidhaginaaf kaawwamtee jirti miidhaginaafidha kan isheen kaa'amtee.

Tole yeroo ammaa kana kan nuti arginu bakka kanatti ,fardadha. Fardi kun baay'ee bareedaa; baay'ee kan namatti toluudha. Naannoon isaallee baay'ee bareedaadha. Fardi kun fiiguudhaaf jedhee faanasaa lafarraa fuudheedha kan inni jiru. Fardi kun harkisaallee kottoonfateeti kan inni jiru. Fardi kun addi isaallee adii kan ta'eedha jechuu dha. Fardi kun maal argisiisuuf iddoo kanatti argame?

Tole, as gubbaatti suuraan nuti arginu kun, nyaatadha. Nyaati kuni baayyee kan namatti tolu, baayyee kan namatti bareedudha. Lammata ammoo nyaati kun dhala namaa, dhalli namaa egaa akkuma beekkamu nyaata malee jiraachuu hin danda'u. Dhala namaatu soorrata. Dhala namaatiif fayidaa qabuusaa jechuudha.

Suurri nuti as gubbaatti arginu kun gabatee gurraachadha. Gabateen gurraachi egaa akkuma beekamu irratti barreeffamee achii boodammoo kan balleeffamudha. Gabatee kana jalatti boronqii lamatu argama. Boronqiin fayidaan isaa kan ittiin barreeffamudha. Gabateen kun garuu maaliif gurraacha'ee?

Tole, yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu kunii kopheedha. Kopheen kunii saalaan utuun daanga'iin dubarris dhiirris kan godhatanidhaa jechuudha. Kopheen kun halluu sadiidha kan inni qabu. Kophee kana bukkeetti immoo kan argamuu abaaboodha. Abaaboon kun maalif bakka kanatti argamte?

Suurri nuti as gubbaatti arginu kunii, dubara baayyee bareedduu uffata gurraacha uffattee, kopheen ishee illee gurraachadha. Qaamni ishee illee kan mul'atudha. Aadaa naannoo tokkoo argisiisudhaaf kan argamtedha.

Yeroo ammaa kana wanti nuti as gubbaatti arginu kuni konkolaatadha jechuudha. Konkolaataan kun halluu gosa lamadha kan inni qabu. Haallun isaas adiifi gurraachadha jechuudha. Konkolaataa kana keessa namatu jiramoo akkasumattidha kan inni dhaabbate jiru? Haalluun kun ammoo maaliif filatame?

Yeroo ammaa kan kan nuti as gubbaatti argaa jirru kuni, uummata Oromoo biratti nama jaallatamaa kabajamaa kan ta'e beekaa Oromoo kan ta'ani Dooktora kabajaa Alii Birraadha. Dooktorri kabajaa Alii Birraan uffata aadaa Oromootin faayamanii kan jiranidha. Yeroo ammaa kana ammoo maal gochaa jiru?

Tole, suurri nuti as gubbaatti arginu kunii boqqoolloo asheetii waaddamee, ibiddatti hirkifamee jiru arginaa jechuudha. Namallee bakka kanatti ni arginaanii naannoonsaa magariisa baayyee namatti tolu tokkotu kan jirudhaa namni kun maal agarsiisaa jira maal gochaa jiraan?

Tole, yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti arginu kunii barjaadha. Barjaan kunisii, waajira dhimma dubartootaafi daa'immani godina Shawaa bahaa kan jedhudha. Wanti kuni, bakka wanta sanaa waajira sana agarsiisuufidha

Tolee, yeroo ammaa kanattimmoo suurri nuti as gubbaatti arginu kunii namoota taa'anii jiranillee ni arginaanii, bulchituu magaalaa Finfinnee kan taatee Aadde Adaanechi Abeebeellee addana gubbaatti argaa jirraa jechuudha. Aadde Adaanach Abeebee maal gochaa jiru?

Tole, yeroo ammaa kana suurri nuti asii gaditti arginu kunii barattoota qormaata biyyaalessaa qoramanidha. Barattoonni kunis halluun uffata isaanii adiifii gurraacha kan ta'edha barattoonni kun qormaata biyyoolessaa kan fudhatan jiran agarsiisa. barattoonni kun maaliif qormaata biyyaalessaa fudhatu?

Yeroo ammaan kana surri as gubbatti argaa jirru kunii, suura waangeeti kan nuti argaa jirruu jechuudha. Waangeen kunii, luka kaasteetudha kan isheen jirtuu. Baay'ee bareeddu, baay'ee kan namatti toltuudha. Naannoo Oromiyaa keessatiidha kan isheen argamtuu. Dawwannaafillee kan biyya bakeedhaa dhufaniidhaa jechuudha.

Tolee, yeroo ammaa kana suurri as gubbaa irratti arginu kun Odaa irratti qubee sadii ta'ee barreeffamee, geengoon itti naanna'ee jirudha. Qubeen Kunii maal argisiisa? Mallattoo maaliiti?

Tole, yeroo ammaa suuraa nuti as gubbaatti arginu kunii horii waa nyaachaa jirtu arginaa. Namoonnillee kan biratti argamanidha jechuudha. Horiin kun fayidaan ishee lafallee qotuudhaaf nu fayyaddii. Foon ishee nyaachuudhaafillee nu fayyaddi.

Tolee, bakka kanatti kan nuti arginuu namoota amantii musliimaa hordofanidhaa jechuudha. Namooti kunii uffata halluu garagaraa uffatanii miidhaganii baayyee babbareedanii kan jiranidhaa jechuudha. Namooti kun warri kaan daabbatanii warri kaan ammoo taa'aniitu kan isaan jiran. Namooti kun maaliif bakka kanatti argaman?

Tole yeroo ammaa kana suurri asirratti argaa jirru kun dubartoonni yeroo maraa kan itti fayyadamanidhaa jechuudha. Halluu kana filannoo isaanii filatanii yeroo maraa kan itti fayyadamaniidhaa jechuudha. Wanti kun maalirraa hojjatamaa?

Tole yeroo ammaa kana immoo bakka kanatti kan nuti arginu, bitaa fi mirgarraan gamoo walqixxaatee ijaaramee, baay'ee bareedee , namatti toluudha. Gidduun isaammoo biqiloonni gosa garaagaraa dhaabamanii kan jiraniidha jechuudha. Gamoon kun maqaan isaa maalidha?

tolee , yeroo ammaa kana suurri nuti as gubbaatti argaa jirruu kunii abbootii amantaafi namoota dhadhaabatanidha. abbootiin amantaa kunii namoota du'an yookan boqotaniifi kadhata gochaafi jiruu jechuudha. namoonni dhadhaabatan kunii maalifidha kan isaan dhaabbatan?

Tole bakka kanatti suuraa dha kan nuti argaa jirru, Suurri kun dhiira dha. Dhiirri kun uffata adii uffatee, dungoo qabsiifateetu dungoo sana ilaalaadha kan inni jiru. Namni kun yaadannoodhaaf jechatu suuraa kana akkasittiin ka'ee jira.

Tole, yeroo ammaa kanaa, suurri nuyi as gubbatti arginu kun, suuraa haadhaati. haati kuni teessee, harkashee mirgaa keessee, harkashee bitaadhaanimmo qabattee jirti. qaroo ishee irratti fuullee ijaadha kan isheen godhattee jirtu jechuudha. haati kun maal argisiisuuf bakka kana teesse?

yeroo amma kana suuraan as gubbaatti arginu kunii, aadaa Oromoo biratti baay'ee beekamaa kan ta'eedha. Baay'ee jaallatamaa kan ta'edha. Wanti kun yeroo fuudhaa fi heerumaa, yeroo ayyaana garaagaraa, yeroo irreechaa kan shamarran oromoodhaa qabattee adeemtuudha. wanti kun maqaan isaa maal jedhama?

Yeroo ammaa kana suurri nuti argaa jirru kuni konkolaataan jira, gamoon jiru, manneen gara garaa illee jiru. Yeroo ammaa kana garuu gamoo irratti barcuma ka'anii bakka bashannanaa namaaf ta'u kan namni tokko illee irra hinjirredha kan nuti arginu jechuudha. Bakki kun bashannanaafidha kan inni namatti tolu.

Tole, bakka kanatti kan nuti arginu konkolaataadha. Konkolaataan kun baayyee kan bareeddudha. Konkolaataan kun sibiilarraati kan hojjatamteen fayidaan konkolaataa kanaammoo, namni ittiin deemuufidha. Kan isheen nu fayyaddu ittiin deemuufi.

Tole, yeroo ammaa kana wanti asirratti arginu kuni korojoodha. Korojoon kunii halluu gurraachadha kan inni qabatee jiru kunii. Korojoon kun egaa namni kamiyyuu kan itti fayyadamu bakka tokko deemuudhaaf gaafa karoora keessa godhatu, meeshaa itti baattatee kan adeemudha jechuudha.

Tolee, suurri nuti as gubbaatti arginu kunii uffata aadaa oromoo ta'ee naannoo baaleetti kan argamudha. jechuudha. Uffati aadaa kun baayyee bareedaa fi baayyee miidhagaa, baayyee hawwataa kan ta'edha. Uffati aadaa kun yeroo akkamii uffatama?

Suurri nuti as gubbaatti arginu kunii konkolaataa lafa qotaa jirudha. Konkolaataan kun mana illee ijaaruudhaaf, karaallee sirreessudhaaf kan inni gargaaruunii. Namoonni sadii ammoo dhaabataa kan jiranidhaa. Namoonni kunis namoota qaama seeraa ta'anidha.

Suurri nuti as gubbaatti argaa jirru kun gaarrillee jira, biqilaan garaagaraallee jira baay'ee kan namatti toludha. Bakka kanatti kan nuti arginu karaadha. Karaan kun bakka tokkoo bakka biraa kan nama geessudha jechuudha.

Bakka kanatti immoo kan nuti arginuu, bishaanidha. Bishaan dhagaarraa, lafarraa ol ka'ee dhagaa irraa achi gad yaa'udha kan nuti arginu kunii. Bishaan kunii nam-tolcheedhaan osoo hin taane, uumamaanidha kan inni jiruunii. Bakka inni itti argamu Kun baayyee namatti tola.

Suurri yeroo ammaa as gubbaatti arginu kun biqilaa dhaabamee jirudha. Biqilaan kun halluun isaa magariisa kan ta'eedha baay'ee kan miidhaguu fi baay'ee kan bareedu kan ofitti nama hawwatudha jechuudha. Biqilaan kun biyya eessaatti dhaabamee jira?

Tole, yeroo ammaa kana kan nuti bakka kanatti arginu, suuraa ijoolleeti. ijoollee barattootaa jechuudha. ijoollee barattootaa daree keessatti argamanii jiranidha. Kan nuti arginu kuni, barattoonni kan as keessatti argamanii fi dubbisaa jiru jechuudha. yookiin ammoo qormaata fudhachaa jiru.

As gubbaatti waanti nuti arginu kunii, konkolaataadha. Konkolaataan Kunii, uummatni baayyee kan filatee yookiin immoo baayyee uummata kan gargaarudha jechuudhaa. Baayyee fayidaa guddaa kan qabudha. Konkolaataan Kun kan namatti toludhaa

Tole bakka kanatti wanti nuti yeroo ammaa kana arginuu manadha. Manni kuni balballisaa banamee mucaan balballarra dhaabbattee harkasheeetti waa qabattee kan dhaabbattee jirtudhaa jechuudha. Manni kun baayyee kan namatti hin tole cal jedheetuma kan jiru fakkaata mucayyoon kun maal gochaa jirti?

Yeroo ammaa suuraan asiratti argaa jirru kun shamarree mormi ishee oli hin mul'anne baay'ee bareeddee kan dhaabbattee suuraa kaatee jirtudha. Shamarree kun baay'ee kan bareeddee jirtudha jechuudha.

Yeroo ammaa kana immoo suurri nuti as gubbaatti arginu Kunii, amartii gosa garaagaraa kan nuti as gubbaatti arginu kunii, amartiin Kun baayyee bareeda, baayyee miidhagaa kan namatti toludhaa. Amartiin Kun morma irratti godhachuudhaaf yookiin immoo harka irratti godhachuudhaaf kan nama fayyadudha.

Tole, yeroo ammaa kana immoo wanti nuti suura kana irratti argaa jirru kuni qeerransadha. Qeerransi kuni afaan banee gara fuuldura isaatti deemee, harka isaa bitaa ol kaasee kan jiruudhaa jechuudha. Qeerransi kun eenyuun nyaachuudhaaf afaan banee Jira?

Suurri nuti yeroo ammaa kana asirratti argaa jirru kun suuraa waangeeti. Waangeen kun baay'ee bareedduu, baay'ee kan namatti toltuu fi kan nama hawwattudha. Naannoo isheen irra jirtullee baay'ee kan bareedudha jechuudha. Waangeen kun lama taatee bakka kanatti argamtee jirti maaliifidha suurri ishee bakka kanarra kan kaawwameef?

Tolee, yeroo ammaa kanammoo namoota sadi ta'anii uffata irraan adii uffatanii jalaanimmoo gurraacha uffatanii ulee qabatanii dhaabbatanii jiran argina namoonni kun lamaan mataa isaaniitti waa hidhatanii jiru. Namoonni kun waayee maalii mari'achaa jiru laata, maaliif dhaabbatan?

Suuraawwan as gubbaatti arginu kun namoota uffata aadaatiin faayamanii baay'ee bareedanii harka isaanii irrattillee ulee qabatanii margallee qabatanii namoota jiranidha kan nuti arginu. Namoonni kun uffata kan yookiin aadaa biyya kanaa agarsiisuufidha.

Iddoo kanatti wanti nuti argaa jirru kuni nama dhaabbatee harka mirgaadhaan ulee qabatee karuma mirgasaa isaatii ammoo, wanti akka duungoodhaa kan dhaabbatee jirudha. Namni kun uffata inni uffatee jiru irratti alaabaan bifi alaabaa Oromiyaadhaa kan irraatti kaafamee jirudha. Namni kun maal gochaa jira?

Tole ,yeroo ammaa kana immoo bakka kanatti wanti nuti argaa jirru namoota uffata walfakkaataa uffatanii, baay'ee bareedanii, baay'ee jechuudha kan namatti tolanii jiranii dha kan nuti arginu. Namooti kuni yaadannoodhaaf jecha suuraa kana kan isaan ka'an.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru allaattii gosi isaa garaagaraa gurraachi, adiin keelloon illee kan jirudha. Daandiin illee waan jiru fakkaata. Huummoo gurraacha huuruun isaa dheeraa ta'e mormisaa jalli diimaan immoo kan achi dhaabbataa jirudha. Huummoon kun maaliif achi dhaabbata?

Yeroo ammaa kana suurri as gubbaatti arginu bilbilaa fi qubeessaadha. Qubeessaan akkuma beekamu ittiin barreessuufidha kan inni nama fayyadu. Kan nuti argaa jirru kan biraan bilbiladha. Bilbilli kun yeroo ammaa kana maaliif bakka kanatti argame?

Tole, bakka kanatti wanti nuti argaa jirru, bakka buufata Konkolaataati. Bakki buufata Konkolaataa kuni namooni baay'inaan kan biraatti argamanidha. Konkolaataa kana keessatti illee, namooni biyyaa gara biyyaa ittiin kan dedeebi'anidha jechuudha. Baay'ee kan namatti toluu fi baay'ee uummanni, namooni illee kan filatanidha jechuudha. Yeroo ammaa kana Konkolataan kun deemaa jira moo dhaabbachaa jira? Maal argisisa jira?

Suuraan kana gubbaatti argamu namoota bifti isaanii addaa adda ta'ee wal aammatanii dhaabbatanii kolfaa jiran argina. Namootni kun maatii tokkoo dha moo namoota biyya garaa garaa ta'anii dha?

Tolee kan nuti argaa jirruu kunii konkolaataadha. Konkolaataa kunii fuuldurattii mannillee kan argamudhaa jechuudha. Namnillee bira kan deemaa jirudha jechuudha. Konkolaataa kunii haalluu gurraacha kan uffatee jiru. Konkolaataa kunii deemaa jiramoo dhaabbataa jiraa?

Tole, kophee as gubbatti argaa jirru kuni, kophee shamarrani godhatanidha jechuudha. kopheen kun baay'ee bareeda, baay'ee kan namatti toludha. halluun kophee kanallee baay'inaan dubartoonni kan filatanidha, baay'inaan kan godhatanidha jechuudha. yeroo amma kana kopheen kun maal argisiisuuf bakka kanatti argame?

Yeroo amma kana mana kana keessatti kan argamu kun otee baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga ta'edha. namoonnille Mana kana keessa kan jiranidha. otee kun mana keessatti namoonni kan itti fayyadamanidha. oteen kun maalirraa hojjetama?